Amaɖewo agble dem, ɔme eve, o do awu legbee, o ɖo kuku, o lé tseshi yibɔ ɖe ashi, agble ŋlɔ ʋu le afima, maɖe le dzi, atsiwo li, atsikutsetse wo hã wo li.

Amewo tsi kum ame aɖewo le titre ame aɖewo nɔ anyi ame aɖewo le tsesi ɖe asi ame aɖewo le ŋgo ɖe asi ame aɖewo do awu ɣi ame aɖewo ta avɔ ame aɖewo do atalegbe ɖevi aɖe ha le afima megbe kpɔm

Bafa aɖe nɔ anyi ɖe efe zikpui me ye amea ɖeka tutum eʋuwo va yina amewo le eme ʋu aɖewo le blu ɖewo ha le gbemumu amewo ame eve wodo awu ɣi ɖeka do afɔkpa ɖeka medo afɔkpa o

Amewo le ashime ŋu dzram. Wole tsitsreŋu, maa ɖewo le anyinɔƒe. Maa ɖewo do awu yii, maa ɖewo do awu dzɛ̃ɛ̃, wodo atalɛgbɛ, eŋu le ŋugome le anyigba. Ma ɖewo hã wole woxa eŋu kpɔm.

Ame aɖewo le mɔ to ŋkugbagbatɔwo wo ga biam ŋutsuwo ame eve ɖɔ kuku ɖeka le ati ɖe asi eye ɖevi aɖewo le wogbɔ ɖeka nɔ anyi ɖe anyigba ɖeka do awu yibɔ eɖe ha do awu gbemumu

Amewo nu srɔ̃m. nufiala nu ŋlɔm ɖ ekpe dzi. Amewo nu ŋlɔm ɖe gbale dzi le akplɔ dzi. Zikpui hã le afi ma. Ame aɛewo do awu ʋi ame aɖewo do awu dzi. ame aɖe hã ble ta, ekplɔwo li.

Amea ɖewo srɔ̃ ɖem, nyɔnua do awu ʋɛ̃ legbe, ŋutsua do awu yibɔ, mea ɖewo le anyinɔƒe, mea ɖewo ɖɔ kuku, ɖeviwo le wo gbɔ. Wolé seƒoƒowo ɖe asi, kaɖigbɛ hã le wo gbɔ.

Nyɔŋua ɖe le mɔ dzi, eta avɔ, ble ŋu ɖe emɔ megbe, eble ta, nyɔŋua ɖe hã le tsitre ŋu, ta avɔ, ble ŋu ɖe ashi, eble ta, eʋua ɖe le wo xa, amaɖewo hã wole wo gbɔ afima, maɖe hã lé ŋu ɖe ta yi na.

Amewo va asiɖiƒe le asime ame aɖewo le nuwo ɖe ta ame aɖewo ɖo asi ame aɖewo le titrenu wota avɔ ame aɖewo ɖɔ kuku ame aɖewo le xexi te ame aɖewo le ŋgo ɖe ta